Ngelanga okuthiwa yi World Stroke Day. Ilanga leli bayachasisa kabanzi okubangela lowo mkhuhlane njalo umuntu engancediswa njani ukuze ayelapheke lowo mkhuhlane kumbe azivikele. Kumbe isigulane esiyabe sihlaselwe ngumkhuhlane lowo siphathwa njani.

Bagqoke impahla zokuzivikela emikhuhlaneni ezivala ubuso kuze kuyefika enyaweni, evala isigulane esibulawa ngumkhuhlane othile. Bayabe beyenzela ukuthi labo bengawutholi lowomkhuhlane loba isigulane siyabe sesihambile emhlabeni.

Umongikazi egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezimhlophe nke evale umlomo lamakhala efundisa abantu ngomkhuhlane othile okuthiwa yicovid 19 lapha phamu bephakathi kwetende ebachasisela ngendlela zokuzivikela ukuthi ungatholi umkhuhlane nxa usuwutholile ukuthi umele uwenzeni.

Udokotela uhlaba omunye ijekiseni emvikela kumkhuhlane othile oyabe usuvukile esigabeni. Abantu abezempilakahle bahamba ezigabeni zonke bebahlaba kumbe bebanika imithi ethile ukuze bezivikele kuleyo mkhuhlane.

Umongikazi esemkhankasweni wokuvikela abantwana kumkhuhlane othile. Abantwana bayaphiwa amajekiseni ukuze bevikelwe kulowo mkhuhlane njalo omama baphiwa izikipa ezimhlophe ukuze behlale bekhumbula ngaleyo mkhankaso njalo lezifundiso abaye bezifundile kulowo mkhankaso.

Nxa kulomkhuhlane othile ovuke endaweni ethile bayagqoka impahla zabo zokuzivikela kulowo mkhuhlane babuye basebenzise imithi yabo ukuze befafaze bezama ukubulala lowo mkhuhlane ukuthi ungagcwali indawo zonke njalo ungahlaseli abantu abanengi.

Egumbini labo lokusebenzela bahlaba abantu amajekiseni okuvikela abantu emkhuhlaneni bayabe begqoke impahla zabo zokuzivikela ezinjengama mask lepulastiki evala imizimba lamagilovisi okuvikela izandla

Owezempilakahle evakatshela izindlu ngezindlu ehambe enika abantwana abancinyane umuthi othile. Lokhu benzela ukuthi bavikele umkhuhlane oyabe ufikile esigabeni njalo benzela ukuthi bafinyelele kubantwana bonke ukuze behlale bevikelekile kulowo mkhuhlane.

Umongikazi egqoke impahla zakhe ezimhlophe ehlaba umfundi nge jekiseni egqoke impahla zakhe ezimhlophe nke lesigqoko sakhe ezilombala oyinevi emhlaba ijekiseni emvikela kumkhuhlane othile

Ungangena egumbini lesigulani esibhedlela odokotela ubabona ngokugqoka impahlana zabo zokuzivikela emkhuhlaneni. Ezifana lamagogolosi, kanye lamamasiki okuvala imilomo, lamabhatshi abo aweplastiki kanye lamaglovisi awezandla.

Umkhuhlane ukuze ungamemetheki, izigulane zifakwa endaweni eyodwa ukuze ziphiwe ukudla, amaphilisi, amanzi kanye lakho konke abakudingayo. Abezempila kahle bahlala begqoke ezokuzivikela ukuze bengawutholi lowo mkhuhlane.

Abazempilakahle bachitha isikhathi sabo befunda ngemikhuhlane njalo bedingisisa ukuthi bengelapha njani abantu abatshiyeneyo ukuze bekunike ulwazi lokuthi ungahlatshwa ijekiseni kumbe unathe amaphilisi ngakho labo bagqoka izinto zokubavikela kuleyo mikhuhlane ukuze ingabahlaseli.

Kungavuka umkhuhlane jikelele abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi abantu begqoke ama mask. Umongikazi ugqoke iyunifomi yakhe elombala wesibhakabhaka ehlaba isigulane ijekiseni ukuze avikeleke kumkhuhlane ovukileyo.

Imikhuhlane ehlasela umhlaba wonke jikelele kwabezempilakahle bathatha amanyathela okuthi labo abayabe bengafinyeleli ezibhedlela kumbe emakilinika bebalande befake izakhiwo abazazisebenzisa ngokweskhatsha behlolisisa abantu ukuthi ababangelwa yimikhuhlane isibonelo somkhuhlane yi covid 19.

Umntwana osakhulayo uqakathekile ukuthi ahlolwe ngabezempilakahle kukhangelwa ukukhula kwake lalokho okungabe kumhlupha emzimbeni wakhe lokhu kuzamnceda ukuthi abezempilakahle ukuze babone ukuthi uyakhula ngendlela eqondileyo kumbe hatshi

Ukuzivikela kungcono kulokwelatshwa, abezempilakahle nxa kulomkhuhlane ohlasela indawana etshiyeneyo. Bathi nxa behamba kuleyo ndawo bahamba begqoke impahla zabo zokuzivikela ezivala ubuso zize ziyefika lasenyaweni.

Odokotela begqoke impahla zabo zokuzivikela emikhuhlaneni bagqoke amamask, amagogolosi lebhatshi elepalstic ukuze bengatholi imikhuhlane eyabe ihlasele izigulane abazelaphayo.

Abantwana abancane baqakathekile ingakho kumele behlale behlolwa ngabezempilakahle. Abezempilakahle bayavakatshela ngezindawo ngezindawo behamba benika abantwana amaphilisi kumbe umuthi ukuvikela kumkhuhlane ongabe usuhlasele abantwana abancane.

Abezempilakahle bangathola ukuthi sokulomkhuhlane osuhlasele abantu jikelele bayakhuthaza abantu ukuthi bathole impahla ezivikelayo ukuze bangahlaselwa ngumkhuhlane. Kulezimpahla ezivala ubuso kanye lomzimba kanye lezandla.

Esibhedlela engaphandle kwezibhedlela ehamba eqhubela abantu amaphetshana ayabe ebhalwe ngomkhuhlane othile ukwenzela ukuthi abantu bazibalele nxa bephuma ngaphandle kwezibhedlela. Bagqoka impahla zobo zangekhaya njalo bayabe begaxe amakhadi ayabe elamabizo abo.

Kusemkhankasweni othile, bagqoka izikipa eziyabe zimhlophe lezingwane ezimhlophe eziyabe zibhalwe isihloko salowo mkhankaso othile abahlangana ngawo nxa bephumile baya phandle. Bayabe bethwele iphetshane labo eliyabe libhalwe ngalowo mkhankaso ukwenzela ukuthi abantu bazibonele ukuthi ngumkhankaso wani.

Amanzi ayimpilo kuwo wonke umuntu jikelele. Lesi yisibholane okuphuma khona amanzi. Izibholane bayenelisa ukuyakha ngezindawo ngezindawo ukwenzela ukuthi abantu bethole amanzi duzane lalapho abahlala khona.

Owezempilakahle ogqoke isikipa esilithanga udlala lomntwana usemkhankasweni womkhuhlane ohlasele isigaba, lokuthi bancedise abantwana ukuthi bengazivikela njani lokubanika ukudla lamanzi ukuze bangawutholi lowo mkhuhlane.

Amanzi ayimpilo. Umntwana esikha amanzi esibhoraneni, etshengisa intokoza anayo lapho esikha amanzi. Abezempilekahle bayabona ukuthi izigaba zonke jikelele zithola amanzi, lapho abahlala khona ukwenzela ukuthi bengatholi imkhuhlane.

Amanzi aqakathekile, kuye wonke umuntu jikelele. Kuqakathekile ukuthi lapho abantu abahlala khona bathole amanzi endaweni eseduzane. Lokhu kuzabenza bavikele imikhuhlane, njalo bahlale endaweni ehlanzekileyo.

Uhlelo oluthiwa yi awuthiritshi, loluhlelo yikuphuma kwabo dokothela labomongikazi ezigabeni ezitshiyeneyo, besiyahlola abantu ezigabeni lezo imikhuhlane esingabahlasela bayabe begqoke izigqoko zabo begaxe amabizo abo.

Abezempilakahle bayenza isiqiniseko sokuthi abantu bonke bathole amanzi emhlabeni wonke jikelele. Abangekawo. amanzi. bayaykhelwa izibhorane ukuze bathole amanzi.

Izivakatshi eziyabe zivakatshile esibhedlela kumbe ekilinika kanye lakudokotela ngemva kokubhoda ngezibhedlela ngezibhedlela bebona ukwelatshwa kwabantu abatshiyeneyo kanye befunda lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Abantwana bangababalisi labodokotela bakusasa, ngakho kuqakathekile ukuthi behlolwe imikhuhlane etshiyeneyo engabe ibahlasela ukuze bekwanise ukuthi belatshwe bekhule bengabantwana abaqinileyo.

IU NWFP luhlelo oluncenda abantu ngokudla jikelele nxa ilizwe lihlaselwe yindlala abakhulu bayahamba beyekhulumisana labe UNWFP ukuze bathole ukudla okuzancedisa abantu ngesikhathi sohlupho abalalo

I UNICEF ikhangela ngokukhula kwabantwana, lokuphathwa kwabantwana bomhlaba wonke jikelele, ikhangela ngenhlupho abahlangana lazo nxa kukhangelwe abantwana. Leyi yinhlanganiso encedisa ngokukhula kwabantwana nxa kuyikuthi bayehluleka lokuthi bathole ulwazi kumbe baye esikolweni,i UNICEF iyakhangela khonalokhu, lokudla kwabantwana.

Abezempilakahle babambe isigulane abalungisayo balempahla zabo ezivala kusukela ebusweni kuyisafika enyaweni, kuyabe kungamagogolosi, ibhatshi, apron Kanye lamajambo.

Emaklinika kulabo dokotela abalomisa lothando abahlala belindile ukuncedisa laba abazithola belohlupho oluyabe lungadingi amaphilizi kumbe umuthi, bahlala bekhona njalo balindele ukuthi bekuncedise ukuze ungazitholi uwedwa.

Abezempilakahle bathi ukuze umuntu abe ngophilileyo kumele ahlale ehlole ingqondo njalo kuqakathekile ukuthi umuntu angacabangi kakhulu. Ukuze isimo sakhe sengqondo sihlale aphile kuhle njalo angahlaselwa yimikhuhlani ngokucanga kakhulu. Ingqondo yisitho somzimba sangaphakathi esiqakathekileyo.

Ungumuntu ohlaselwa ngumkhuhlane wenqondo kungakho kuqakathekile ukuthi uyehlolwa ngabezempila kahle ukuthi isimo sakho somqhondo silungile na

Ezibhedlela lemakilinika asizo zigulane zodwa ezibuya zizovakatshela ezibhedlela kuyabuya labadinga ulwazi ngezakhiwo lezi njalo bayabe bechasiselwa ngabezempilakahle ngokusebenza kwabo ezibhedlela ezithile.

Isakhiwo sezempilakahle siyakhwe ngezitina eziluthuli sigonjolozelwe ngocingo ukwenzela ukuthi kube legedi elilodwa lapho okuzongena khona abantu njalo kungabi lesiphithiphithi nxa abantu bengena loba bephuma.

Itafula lapho okusebenzela khona abezempilakahle behlola izinto ezitshiyeneyo ligcwele izigubhu ezilemithi etshiyeneyo lamabhokisi ayabe elezinto abazisebenzisa ukuhlola okutshiyeneyo lapha abasebenzela khona be checker impumela yokunye okuyabe kubayehlule

kuqakatheke kakhulu kuzakhiwo ezitshiyeneyo liletha ukukhanya njalo lingenisa umoya ezibhedlela lasemakilinika kuqakathekile ukuthi kube lamafasitela ukwenzela ukuthi izigulane zithole umoya oyabe uhlanzekile

Abezempilakahle bayavakatshela abantu ukuba babancedise ngemikhuhlane eyabe ibahlasela njalo bayabe bebabuza ngaleyo mikhuhlane ukuze bancediseke.

Abezempilakahle bahlola isigulane umkhuhlane oyabe usihlasele. Bayabe bebhala phansi impumela abahlangana layo, njalo beqede, beyichasisele ukuthi ingani , inganatha njani amaphilisi, kumbe imithi eyabe ewuphiwe.

Ezibhedlela lasemakilinika kulezindlela ezihlukanisa amagumbi awezigulane atshiyeneyo .Lezizindlela ziyabe zifakwe izamende ukuze abantu nxa behambisa bengaphakamisi uthuli Lokhu kuvikela imikhuhlane etshiyeneyo

Ugqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala wesibhakabhaka. Eme eceleni kombheda wesigulane, olombala omhlophe. lsigulane. silele phakathi lapho echasisela lo ovakatshele isigulane, ngohlupho ahlangane lalo, lapho enceda isigulane.

Isikhali sakhe sokuhlola inhliziyo ehlolwa umntwana omncinyane ephethwe ngunina umongikazi egqoke izigqoko zabo zemsebenzini ezilombala oyisibhakabhaka encedisa udokotela ngokubhala lokhu ayabe ekuhlola emntwaneni.

Izakhiwo zabezempilakahle ezinjengezibhedlela lamakilinika kumele zibe lamabhakane amakhulu ukwenzela ukuthi umuntu loba ekhatshana eyenelise ukubona ukuthi lesi yisibhedlela kumbe yikilinika esinye sekilinika okuthiwa yi salus polyclinika silebhakane elimhlophe nke elibhalwe ngamabala aluhlaza tshoko

Isakhiwo sezempilakahle esiyakhwe ngezitina ezilombala oluthuli njalo phansi kufakwe izitina ukuze kungabi lothuli. Umnyango waleso sakhiwo ulebala eliluhlaza tshoko njalo phezulu kulebala elibhalwe ukuthi yisibhedlela.

Abezempilakahle nxa besenza imikhankaso bahambe ngezimota eziyakhwe njengekilinika phakathi ukuthi loba befika endaweni bayayenelisa ukwelapha isigulane nxa sebehlangane laso njalo imithi lamaphilisi kuyabe kuphakathi kwaleyomota

Engagula engekhaya uyafonela abezempilakahle bathumele izimota zabo eziyabe zilodokotela lomongikazi ezizahamba zimelapha zimhlolisisa ukuthi engabe ebangiliswa yini aze ayefinyelela esibhedlela ngesiphangiphangi.

Ukuvikela ingozi nxa ungachitha amanzi endaweni ehambe abantu abanengi kuqakathekile ukuthi uphange uwahlikihle ukuze uvikele ingozi engahlasela umuntu

Nxa uphathekile emzimbeni ulezinto ongazizwisisiyo uyenelisa ukuvakatshela emakilika kumbe ezibhedlela lapho ozathola khona odokotela labomongikazi abasebenza gadalala ukuze bathole ukuthi yini esemzimbeni wakho njalo bengakwelapha njani.

Indawo yokufundela eyasezibhedlela kumbe emakilinika kuyafakwa imigwembe yakulezinsuku eyabe imhlophe nke njalo kulemitshina abayisebenzisayo nxa befundisa labo bafundi ukuze badingisise lokhu abayabe bekuchasiselwa

Ungazizwa ungaphathekile phakathi emzimbeni kuqakathekile ukuthi uyefika kwabezempilakahle. Kungakho lapha yindlela ebonisa abezempilakahle abagqoke ezimhlophe, abayibo abalolwazi lokuhlola bakulandisele ukuthi ungabe ulaluphi uhlupho.

Owezempilakahle usemkhankasweni okufundisa kabanzi ngamavinkili athengisa imithi lamaphilisi ezigulane. Imikhankaso le bayenza ngemva kwesikhathi ukwenzela ukuthi abantu babe lolwazi ukuthi amavinkili lawa anceda ngani.

Infundo yezempilakahle sebeqedile izifundo zabo bayabe begqoke amabhatshi amhlophe nke njalo bayabaliswa olunye umbalo bephakamisa izandla ukuthi bayavuma ukuthi sebefundele lezo zifundo njalo sebeyenelisa ukuhlola izigulane ezithile.

Ezibhedlela lasemaklinika Kulegumbi lapha odokotela labomongikazi abafundisana khona ngalokho abahlangana lakho emsebenzini wabo kuyabe kulemitshina yalezinsuku ngakho kuyabe kulemigwembi emibili, kulemigwembi yalezinsuku lemigwembi umhlobo wakudala elombala oluhlaza tshoko

Abezempilakahle bagqoke izikipha ezimhlophe nke, besemkhankasweni okufundisa ngemikhuhlane etshiye tshiyeneyo. Kubuya omongikazi labo dokotela bezochasisa imikhuhlane etshiyeneyo lokwelatshwa lokuthi lowu mkhuhlane ungawuvikela njani.

Abezempilakahle begqoke izikipa eziyi "navy " bezofundisa ngemikhuhlane engabe ihlasela amadoda. Bayabe befke ibhakane elitshengisa ukuthi i"company" exhase lowomsebenzi yiphi njalo yiwuphi lesi isihloko abafundisa ngaso.

Abezempilakahle abase msebenzini wabo Omama ababili labo baba ababili begqoke amajazi abo amhlophe athe nke bechasisela abantu ngemkhuhlane abahlangana layo.

Abezempilakahle bagqoka okutshiyeneyo nxa besezibhedlela lasemakilinika. Odokotela, babonakala ngokugqoka amabhatshi, amhlophe nke! Kanye lama mask avala amakhala lomlomo.

Ukufunda akupheli. Omongikazi bayathola isikhathi sokuthi bafundisane ngemikhuhlane nezinhlupho abahlangana lazo emsebenzini wabo. Bayaphiwa igumbi bethole ukuthi bebuze imbuzo bephendulane ngokutshiyeneyo.

Abezempilakahle bazinika isikhathi sokufundisa abantu bonke jikelele ngemkhuhlane abahlangana layo .Njalo lokuthi ingavikelwa njani .Lokuthi umuntu nxa esebanjwe lowo mkhuhlane senganatha maphilisi waphi lomuthi angawunatha .

Abezempilakahle nxa besegumbuni labo lokufundela , amagabha ayabe elemithi etshiyeneyo ayafakwa amaphetshana ebhalwe ukuthi umuthi ophakathi ubuzwa kuthiwe yini njalo amagabha lawa ayatshiyaniswa izivalo

Kahle beyenze umkhankaso ngokuthi bafundise abantu ngokudla okufuze bakudle njalo okuqakathekileyo emzimbeni yabo, ngomnyaka ophelileyo bayenza umkhankaso elizweni leNeithalands befundisa abantu ngokudla okumele bekudle emzimbeni yabo.

Abazempilakahle balohlelo olokuthi nxa ungenelisi ukubhadala izidleko zanxa usuzithola usulomkhuhlane sungabe ubhadala kancane kancinyane ukwenzela ukuthi mhla uhlaselwa ngumkhuhlane ungela lutho esikhwameni uhlalo lolu luyakhona ukukubhadalela okwesibanga eside.

Ezibhedlela lasemakilinika kulamagumbi lapho abafundela khona nxa bethole ithuba lokuthi behlangane bengodokotela labomongikazi. Kulawomagumbi bafaka imigwembe njalo basebenzisa imitshina yakulezi insuku

Owezempilakahle egqoke izigqoko zakhe eziluhlaza ezomsebenzi evale umlomo lamakhala .Efaka umuthi ejekisenini ukuze ahlabe isigulane ngaleyo jekiseni .Lapha uyabe encediswa ngumongikazi esenza lowo msebenzi .

Isakhiwo sesibhedlela esilomduli wezitina ezibomvu. Ngaphandle kulamaluba amahle acecise asikwa aba mahle. Umduli wesibhedlela lesi ubomvu njalo lilophahla obomvu. Omama bayaphuma bengena.

Omama abalabantwana abancinyane bevakatshele esibhedlela ukuzofundiswa ngabezempilakahle ngokukhulisa abantwana njalo lesi sikhathi basinikeza ukuthi bahlolwe njalo labo bantwana ukuthi bakhula ngendlela eqondileyo.

Ikilinika yaseCentre De Sante elombala olithanga udokotela egqoke ibhatshi lakhe lomsebenzi yindawo ehlanzekileyo njalo ececiswe ngamaluba ukuze ikhangeleke emehlweni abantu.

Kuqakathekile ukuthi amagedi awezibhedlela lasemakilinika ahlale evuliwe ngasikhathi sonkeukwenzela ukuthi isigulane nxa singabuya siphathekile baphangise basikhangele odokotela labomongikazi singakahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu

Ezempilakahle ezinjenge zibhedlela lasemakilinika ziyakhwa zibe yindawo enhle njalo kulendawo lezi okulemvelo khona okuyingadi othola kulotshani, amaluba ukwenzela ukuthi lezigulane zithole ukutshaya ngumoya zibona imvelo.

Izibhedlela lasemakiliniki izigulane zisebenzisa imibheda yensimbi eqine nko. Njalo lezo nsimbi zifakwa ubutofo ukuze izigulane zilale endaweni elungileyo. Baphinde njalo bebafakele lamanethi ukuze bengababambi imikhuhlane etshiyetshiyeneyo evela kuzinanakazana.

Ezibhedlela kumbe emakiliniki kulamabhakane abekelwa abantu abangabe befuna indawo zokumunyisela abantwana, indawo zokuphumulela kumbe indawo lapho abangathola ukudla. Lokhu kuncedisa abayabe bengelalwazi lalesosibhedlela kumbe bezobona isigulane sabo.

Esibhedlela kumbe emakilinika kuhlala kugcwele abantu abatshiyeneyo ngakho abantu bayathi besalindele ukuthi bebone odokotela kumbe omongikazi bayahlala emthunzini ukuze bengatshiswa lilanga.

Emakilinika kulapho umuntu ongancediswa khona ukuhlolwa ukuphiwa amaphilisi lokuphiwa imithi kanye lokuhlinzwa leyi ikilinika inceda ngokuthi laba abayabe bevela khatshana bahle bethole usizo endaweni eyodwa.

Ezibhedlela kumbe emakilinika indawo zakhona zivulekile, lezindledlana zakhona zivulekile ukuze kutshaye umoya kuyabe kulama bhakane atshengisa lapho okuphunywa khona lalapho okungenwa khona

Kulapha okuncediswa khona abazizwa bengaphathekanga kuhle emzimbeni yabo ngakho kuqakathekile ukuthi beyobona odokotela labomongikazi ukuze babe lolwazi ukuthi yini engabe ihlukumeza umzimba wabo

Abezempalakahle babona ngokuhlupha umuntu jikelele. Zonke izitho zomzimba nxa ziyikuthi zibuhlungu kumbe zihlaselwa ngumkhuhlane kulabezempilakahle abasebenzela ezibhedlela lasemakilinika ongavakatshela khona ukuze uyethola ulwazi ngokuhlupha umzimba wakho

Isibhedlela yindawo eqakathekileyo emele ihlale ihlanzekile kungakho indawo yakhona ihlale ithole abantu abasebenza behlale beyikilina.

Ibhatshi lakhe elimhlophe nke ephakathi kwevinkili lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi ezigulane echasisa mayelana lemithi naleyo maphilisi athengiswa kulelovinkili ukuthi isetshenziswani njalo kumele uthenge umuthi onganani.

Odokotela abakhangela ngamehlo begqoke impahla zabo zokusebenza eziyisibhakabhaka. Lapho nxa besebenza kulelo gumbi basebenslzisa imitshina ukuze behlolisise bethole impumela yokuthi bengancedisa njani umuntu oyabe ehlaselwe ngamehlo.

Ivinkili elithengisa imithi lamaphilisi ezigulane liba lombala omhlophe njalo amakhaboti angaphakathi abalombala omhlophe olechatha elibomvu lawo maphilisi nxa kuthengiswa uyabhalelwa ngutshina walezi nsuku okuthiwa yikhompuyutha osetshenziswa ngomongikazi labo dokotela

Umuntu osanda kuthola umntwana omcinyane elele esibhedlela lomntwana wakhe lapho athola khona ulwazi ngokukhulisa umntwana kubomongikazi lakubodokotela bayancedisa ngokumele akwenze lokumele angakwenzi ukuze umntwana akhule ngendlela efaneleyo.

Usanda kuthola umntwana omncane elele esibhedlela lomntanakhe eseceleni egqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka leqhiye eluhlaza lapho elinde odokotela ukuthi bemncedise ngokukhuliswa komntwana.

Undoda osehlaselwe ngumkhuhlane eduduzwa ngomuntu wesifazane ogqoke isikipa esilombala olithanga, emduduza ukuthi loba selomkhuhlane lo angalahli ithemba emchasisela ukuthi angazinceda njani ukuze aphile impilo enhle.

Udokotela egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala oyinavy njalo evale umlomo lamakhala egqoke amagogolosi akhe ukuzivikela imikhuhlane ethile. Lapho phambi kwakhe kulemitshina encedisa ukuhlolisisa impumela yezigulane ayabe ehlangane lazo.

Imikhuhlane etshiyeneyo. Ehlasela umuntu, eqalela ngaphakathi komzimba. Njalo kuqakathekile ukuthi ungezwa ubuhlungu. Uhle uvakatshele abezempilakahle. Bakuncedise, umkhuhlane lowo, ungakamemetheki.

Udokotela egqoke impahla zakhe eziyisibhakabhaka egaxe isikhali sakhe sokuhlola inhliziyo, eduduza umuntu oyabe esebanjwe elomkhuhlane wemvukuzane. Uyabe emchasisela ukuthi engalahli ithemba njalo eqhubeke enatha amaphilisi ngendlela eqondileyo.

Isigulane silele embhedeni waso esibhedlela sigqoke impahla zokwelatshwa sifake amaphayiphi emakhaleni wokuphefumula sivale ngeplastiki. Lapho odokotela bayabe benzela ukuthi bevikele ukuthia umkhuhlane wabo ungethelelwana.

Abezempilakahle bagqoke impahla zabo zokusebenza nxa besesibhedlela lasemakilinika njalo bayagqoka impahla zabo zokusebenza nxa bephuma besiya emkhankasweni begaxe amakhadi ayabe elamabizo abo

Udokotela esegumeni lakhe lokusebenza egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke efake isigulane esithile umtshina walo wokuhlola inhliziyo lapho uyabhala phansi ukuthi inhliziyo itshaya kangakanani ukwenzela ukuthi abone ukuthi isigulane sihlaselwe ngumkhuhlane onjani

Ochasisela isigulane ngomkhuhlane wenvukuzane , usichasisela kabanzi ngokudla okumele ekudle nxa esehlaselwe yilowomkhuhlane lokuthi angaphila njani impilo ende ukuze ahlale engoqinileyo njalo ephila kahle

Abezempilakahle kulemitshina emikhulu abayisebenzisa ukuhlola imikhuhlane eyabe ingaphakathi komzimba abangeke bafinyelela kiyo umuntu uyafakwa kulowo mtshina ukuze benelise ukuthola impumela yokuthi umkhuhlane usumemetheke kangakanani.

Isigulane esiphethwe ngumkhuhlane wemvukuzane silele embhedeni wesibhedlela sincediswa ngudokotela ukuze senelise ukulala ngendlela eqondileyo lapha sebemlethe esibhedlela ukuze anakekelwe ngodokotela

Abalolwazi ngomkhuhlane wemvukuzane ohlasela izitho zomzimba ezitshiyeneyo. Ngesitho somzimba ezitshiyeneyo kulodokotela oyabe elolwazi lokuthi leyo mvukuzane angakuncedisa njani lamaphilizi lomuthi ongawunatha nxa usukuhlasele.

omongikazi nxa besegumbinilabo lokuhlinzela bayabe begqoke impahla eziluhlaza tshoko bagqoka izikipa izingwane lamabhulugwe njalo kuqakathekile ukuthi nxabese gumbini lelo bavale amakhala lemilomo kanye lezandla zabo

Abezempilakahle nxa besemsebenzini yabo basebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuhlolisisa ngemikhuhlane abahlangana layo. Leyo mitshina iyanceda ukuze bathole impumela njalo badingidise ukuthi umuntu ubulawa yini.

Bathi izandla yizo eziphatha ingcekeza ngakho ezambuzini ezinengi kuyafakwa imithi ukwenzela ukuthi abantu begeze izandla ukuze benelise ukukhipha ingcekeza yonke iphele bengabambi imkhuhlane ethile.

Umuntu osebenza kwezempilakahle egqoke impahla zokuzivikela evale umlomo lamakhala esendaweni enjengelab elungisa umgwembe wokufundisela lapho etafuleni kugcwele izinto ezitshiyeneyo azisebenzisayo

Imithi yesintu ujayele ukuhlala emagabheni angelambala. Bayehlukanisa ngokufaka amaphetshana ayabe ebhalwe ibizo lalowomuthi. Njalo lezivalo ziyayehlukana kulezivalo ezilombala obomvu lezilombala olithanga..

Amagajana amancinyane asetshengiziswa ukufaka imithi ezibhedlela. Umuthi ophakathi kwamagajana, lowu oluthuli njalo ulezivalo eziyisibhakabhaka. Amagajana wonala aqakathekike, ngoba yuwo abayisilinganiso, sokuthi umuthi ubanganani, ofakwa esigulaneni.

Isandla sisemtshineni owezempilakahle isebenzisa ukuze abone ukuthi umuntu ulimele ngaphakathi kumbe kalimalanga lowo mtshina uncedisa odokotela ukuze aphume lempumela eqondileyo njalo engancedisa njani umuntu oyabe elimele isandla.

Egumini likadokotela wamehlo kulemitshina eyiyo ayisebenzisayo ukuthola impumelo yalowo mkhuhlane ohlasela isigulane kuyabe kulesitulo lapho ahlala khona itafula kanye lomabonakude lowo omncedisa ukuze abone lowo mkhuhlane oyabe ehlasele isigulane .

Odokotela lapho okugcinwa khona imithi elobungozi bayafaka amaphetshana abhalwe amabizo aleyo mithi ukuze kungangeni loba ngubani njalo bayafaka izixwayiso ukuze abantu abasebenza khona ezibhedlela bahlale bevikelekile.

abezempilakahle bazinika isikhathi sokufunda ngenhlupho abahlangana lazo lemikhuhlane etshiyeneyo yonke jikelele ukuze bethole impendulo eqondileyo yokwelapha lowo mkhuhlane kumbe babelolwazi lokuthi umuntu obulawa yilowo umkhuhlane bamncedisa jani

Abezempilakahle nxa belahla izibi zabo abazisebenzisayo nxa bese lab balahlela endaweni eziyabe zibhaliwe ukuthi loba uthatha uhamba ngesandla awusoze ulimale njalo babhala phansi ukwenzela ukuthi nxa uqamba ngesandla ungalimali kumbe nxa ungela lwazi ungaphombukuphakamisa ulutho ungakwazi ukuthi uthweleni.

Bayabhala amabhakane amakhulu ukwenzela ukuthi abantu beyenelise ukubona ukuthi kulomkhankaso othile, ngelanga elithile. Uyabe ubhalwe ngamabala amakhulu, ukwenzela ukuthi umuntu azibalele, njalo kulelobhakani, kuyabe kubhaliwe amacompany ayiwo ancedisa kulolohlelo.

Bagqoke izikipa ezilithanga. Bekhangela ngomntwana osakhulayo. Bayamhlola ukuthi uphila kahle, njalo uthola ukudla okufaneleyo. Layizidingo ezitshiyeneyo. Bayancedisa umama ngolwazi lokukhulisa umntwana.

Egumbini elesibhedlela, isigulane silele embhedenei waso olamalembu aluhlaza tshoko simbhathe amanye amahlophe nke, njalo ifasitela liba likhulu ukwenzela ukuthi kungene umoya omunengi.

Umama ozithweleyo kuqakathekile ukuthi ajabulelwe nxa kuyikuthi kulalapho asilela khona abantu bayamthengela izipho azazisebenzisa nxa umntwana esefikile lokhu kuletha injabulo enkulu kumama lo ozithweleyo ngothando abayabe bembonisa lona.

Impilakahle ngothando abalitshengisa abantwana abakhulayo bayenza inhlolo ezitshiyatshiyeneyo behambe behlola ukuthi abantwana bakhula ngendlela eqondileyo. Nxa ungafinyeleli ukuya esibhedlela kumbe emaklinika bahamba bengena ngezindlu ngezindlu besenza isiqiniseko sokuthi umntwana wonke uyathola usizo.

Abakhulayo baqakathekile ukuthi bahambe, bahlale bevakatshela emtholampilo. Ukuze behlolisise ngokukhula kwabo, njalo bephiwe, bechasisele omama abatsha, ukuthi umntwana osakhulayo kuyini akudingayo empilweni yakhe. Ngakho sibona umongikazi ehlaba umntwana.

Umuntu ongumama engazithola ukuthi usekhulelwe, kuqakathekile ukuthi ayevakatshela abezempilakahle abazomfundisa ngalolu hambo ayabe sehlangene lalo. Bayamncedisa kusukela enyangeni yokuqala kuze kuyefika enyangeni yesitshiyagalolunye. Bemfundisa ngokuphatha ingane eyabe isizabuya.

Nxa besezibhedlela kumbe emakilika basebenza begqoke impahla zabo zokuzivikela. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ebamba amaphilisi kumbe imithi afake amaglovisi ukuze imithi leyi ingasaleli ezandleni zakhe acine esebamba amehlo ecine esongolimalayo.

Empilakahle basebenzisa imitshina etshiya tshiyeneyo ukuhlola imkhuhlane etshiyeneyo .Kuyabe Kulo mbheda olala isigulane njalo sokusiba lemitshina esebenzisa amagetsi .Encedisa ukuze baphume lempumela yomkhuhlane abayabe bewudingisisa esgulaneni .

Ikhabothi esetshenziswa ngabezempilakahle ukufaka imithi ethile iyabe ilenyawo ezilula zokuhambisa ukwenzela ukuthi beyenelisa ukuyisusa endaweni ethile beyisa kweyinye indawo. Iyabe iyi khabothi yensimbi

Imitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola indlebe umtshina wakhona uba mude njalo ulombala oyisiliva njalo ngaphambili uba lomciji oyenelisa ukungena phakathi kwendlebe lesikhala esiqakathekileyo esisetshenziswa ngudokotela nxa ehlola isigulane indlebe.

Isikhali esisetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola ukutshisa komzimba lesi sikhali simhlophe njalo sile bhokisi lapho esibhala khona amanani ukuthi umzimba utshisa ngendlela eqondileyo kumbe hatshi.

Akulasotsha elahamba empini lingela umbhobho walo. Abezempilakahle labo balezikhali zabo abazibenzisa ukuhlolisisa izigulane. Njalo lezikhali ziqakathekile ngoba ziyabancedisa ukudingisisa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Ezibhedlela kumbe emakilinika odokotela kuhlala kulegazi abawafaka emaplastikini. Lelogazi lencedisa labo abayabe bengelagazi elaneleyo emzimbeni. Lelogazi abezempilakahle balithola kulabo abakhululekileyo abayabe befuna ukusiza aluba odokotela balemitshina abayisebenzisayo ukuze bakhuphe lelogazi lifakwe kulawa maplastiki.

Umtshina oncedisa odokotela ukuhlola ukuthi kungabe kubangelwa yini ukuthi umuntu aphathwe ngumkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Ngakho iyizincedisi ezibancedisayo ukuhlolisisa bethole ulwazi njalo bethole imbangela yalomkhuhlane.

isihlalo sabantwana abancinyane abasafundela ukuhlala siyafakwa ubutofo ukuze umntwana angalimali emaceleni siyafakwa amaplanka kumbe izinsimbi ukuzayenza umntwana ahlale kuhle njalo engalimali

Lesi yisikhala esingcedisa umuntu ongaboniyo ukuze akwanise ukuzenzela izinto ezitshiyeneyo, kuyabe kukhangela, ehamba echecker ukuthi ngabe kulezinto ezingamlimaza kumbe hatshi.

Imbheda elala izigulane , amakhabothi ahlala amaphilisi lemithi yezigulane , ezinye izincedisi ezisetshenziswa ngodokotela labomongikazi ukulapha imkhuhlane etshiyeneyo , konke lokhu kulamavili ukwenzela ukuthi benelise ukuphakamisa besusa kwenye igumbi besiya kwelinye igumbi

Isikhali sabezempilakhale esincedisa ukukhangelw uhlupho oluyabe luhlangene lendlebe kanye lezilonda eziyabe zingaphakathi kwendlebe. Kuyisincediso kakhulu ngoba kubanikanulwazi ukuthi uhlupho olungabe lusendlebeni yajho lungabe lunganani.

Ezibhedlela lasemakilinika kutholakala imitshina eminengi kakhulu esetshenziswa ngabomongikazi labodokotela ukuhlolisisa imikhuhlane ebangela izigulane ezitshiyeneyo eminye yaleyo mitshina isetshenziswa ukwelapha leyo mkhuhlane.

Ngolwazi lwezempilakahle odokotela sebathola umtshina wokugcinela umntwana ozalwa induku zakhe zingakafiki ufakwa phakathi kwegilasi elifudumalayo uze athole imfudumalo emlinganayo njalo uze aphume lapha sekhulile sebelesi qiniseko sokuthi engaphila.

Abasakhulayo abangakafiki isikhathi sokuthi bathole abantwana bengavakatshela abezempilakahle lapho abazancediswa ngodokotela labomongikazi bephiwe izindlela zokuzivikela ezenjengamaphilisi, ijazi lomkhenyana lokunye okutshiyetshiyeneyo.

Ezibhedlela lemakilinika kulemibheda eyabantwana abancane leyabakhulu. Leyomibheda eyabantwana abancane iba lamanethi njalo bayenza ngendlela yokuthi umntwana omncane uyalala abe lendawo yokuqamela. Ilamavili ukuncedisa odokotela labomongikazi nxa beyisusa endaweni ethile beyisa endaweni ethile.

Isincediso esisentshenziswa ngabezempilakahle, ungumtshina osebenziswayo, oletha ulwazi abakuhlola ngawo emzimbeni ukuze behlolisise ukuthi ungabe ulaluphi uhlupho olukuhlasele emzimbeni.

Amazinyo yisito somzimba eziqakathekileyo esithilakala ngaphakathi ngakho kuqakathekile ukuthi usinakelele ukuze sihlale sihlanzekile usiphathe ngendlela eqondileyo ukuze singaboli

Ukuncedisa umuntu nxa engelagazi emzimbeni uthengiswa okusebhodleleni elilephetshana elibomvu eliyabe limhlophe lilesivalo esimnyama .Lowo muthi uyanceda nxa umuntu engaselagazi njalo unatha ngesilinganiso esiyabesibhalwe kulelo phetshana elingaphandle

Amaphilisi okuthiwa Naltraxone. Athengiswa esebhokisini elimhlophe. Elilebala eliyithanga. Phakathi kwebhokisi lelo, amaphilisi ayabe esemaphaketheni ayisilver, njalo lawomaphilisi kuphakethe lelo, ayabe elitshumi. Ayanceda kakhulu lawomaphilisi.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bengadli itshukela elinengi. Ngakho kulamaphakethi athengiswayo ayabe eletshukela eliyabe lilayelwe ngabezempilakahle. Iphepha leli liyabe libhalwe equal kumbe libhalwe sugar ngesilungu.

Ikhampani okuthiwa yiMaxipharm ilamaphilisi anceda kakhulu ukwelapha umkhuhlane othile. Amaphilisi lawa athengiswa esebhokisini elincinyane eliyabe limhlophe lilombala oyinavy njalo ibizo lamaphilisi lawa libhalwe ngamabala amancinyane ayabe eyinavy.

Kuqakathekile ukuthi umuntu engezwa isikhumba sakhe siluma okungaqedakaliyo kathenge umuthi othiwa yiBenadryl oyabe uphakathi kwebhokisi elilombala omhlophe elilebala eliyabe liluhlaza. Lowo muthi uyanceda kakhulu ukuthi umuntu avimbe lokhu kulunywa okwesibungu

Amaphilisi athiwa yiSofosbuvir. Athengiswa ephakathi kwebhokisi eliyabe lilombala oyisibhakabhaka njalo libhalwe ngamabala amnyama amancinyane. Phakathi kwalelobhokisi amaphilisi ayabe engamatshumi amabili.

Athiwa yi Diovan athengiswa esegabheni eliyabe limhlophe nke, njalo lelo gabha liyabe lifakwe iphetshana eliyabe libhalwe ibizo lalawo maphilisi lenkapani eliyiyo eliyenza lawo maphilizi.

Umuthi okuthiwa yiRevive, unceda umuntu nxa esizwa amakhala akhe evalekile, njalo elamakhovula amanengi. Uthengiswa uphakathi kwebhokisi, eliyabe lilombala oyisibhakabhaka njalo uyabe ubhalwe, Revive, ngamabala amhlophe nke!

Amaphilisi okuthiwa yi Ant-Diarrheal, ayancedisa umuntu ophethwe ngumkhuhlane wohudo, athengiswa esebhokisini elimhlophe elilombala oyisibhakabhaka, phakathi kwalelo bhokisi amaphilisi ayabe elitshumi lambili njalo ayanceda kakhulu ukwelapha lowomkhuhlane

Abezempilakahle bathi kuthiwa umuthi okuthiwa yiBroncho stop uyangceda kakhulu nxa umuntu ekhwehlela kulomuthi wabantwana abancinyane lomuthi wabadala uyabe usembodleleni elilombala eliluthuli njalo uyabe usebhokisini olombala omhlophe nke olechatha elibomvu

Amaphilisi eGenerico athengiswa esebhokisini eliyabe lilombala olithanga lombala obomvu. Phandle kuyabe kubhalwe Generico ngamabala amancinyane ayabe emnyama. Iphakethe lamaphilisi liba lamaphilisi alitshumi.

kuyancedisa ukwelapha nxa umu´ntu ezizwa ethimula okungapheliyo kumba amakhala akhe evalekile amaphilisi okuthiwa allevia ayabe esebhokisini elombala oyi purple elilechatha elilithanga amaphilisi lawa ayanceda kakhulu ukwelapha lowo mkhuhlane wamakhala

Umuthi othengiswayo usebhokisini eliluhlaza tshoko lamanye amapills ahlafunwayo ayabe esebhokisini eliluhlaza okwesibhakabhaka okunye okuthengiswa emavinkilini okwezigulani ngokokugeza izandla

Amabili alombala obomvu ayabe elamaphilisi. Amaphilisi lawa ayabe esephakethini eliyisiliva njalo amaphilisi ayabe eletshubhu. Kuqakathekile ukuthi umuntu abale okubhalwe phandle ukuze asebenzise lamaphilisi ngendlela eqondileyo.

Lesi yisikhali okuthiwa yimaski esokuvala amakhala lomlomo ukuze bezivikele emkhuhlaneni ehlukeneyo siyabe siphakathi kwebhokisi elimhlophe nke njalo sibhalwe lebizo elecompany eliyilo elilenza lawa mamaski.

Amaphilisi okuthiwa yiRisperidone alombala ongathi luchago, abuya asebhokisini elimhlophe nke elilechatha elibomvu. Phakathi kwalelobhokisi amaphilisi ayabe elikhulu elilamatshumi ayisithupha.

Abezempilakahle bathi umuthi okuthiwa yi"Rutinib Cream"uyanceda kakhulu ukwelapha amaqubu ayangabe evuke esikhumbeni somuntu .Uthengiswa uphakathi kwebhokisi eliyabe limhlophe nke njalo ubhalwe ibizo lawo ngamabala amancinyane ayabe elombala obomvu.

ama plastic asetshenziswa ngabezempilakahle ayabe elamanzi lawa manzi ayabe eletshukela encedisa isigulane esiyabe siphelelwe ngamandla njalo singasakwani ukuzenzela izinto ezithile kumbe isigulane esiyabe siphethwe ngumkhuhlane wesihudo sesingasela mandla

Abezempilakahle bathi umuntu engaba lohlupho lwesikhumba sakhe uyathenga umuthi okuthiwa yiomniderm. Lowomuthi uthengiswa uphakathi kwebhokisi elincinyane eliyabe limhlophe nke njalo lilechatha eliyabe libomvu. Ngaphakathi kwalelo bhokisi kuyabe kulegajana elincinyane eliyabe lilomuthi lowu.

Ibhokisi elibomvu liyisikhali esiqakathekileyo kubodokotela. Phakathi kwebhokisi leli elibomvu kuyabe kulebhanditshi, amajekiseni, amaphilisi, imithi etshiyeneyo enceda udokotela nxa esehlangene lesigulane engalindelanga.

icoles isebhokisini elimhlophe njalo ibhokisi leli liyabe libhalwe ngombala oyisibhakabhaka ayabe elitshumi phakathi kwalelo bhokisi njalo anceda umuntu nxa ehlaselwe ngumkhuhlane wokukhwehlela

Abezempilakahle bakulayela ukuthi uthenge amaphilisi okuthiwa yi Strepsils ayabe esebhokisini elimhlophe elilombala oyisibhakabhaka ebhaliwe menthol and mint ayanceda kakhulu la maphilisi.

Odokotela bathi ungabona isikhumba sakho silamaqhubu, kumbe sihlubeka. Bakulayela umuthi okuthiwa yiMicaela. Osegabheni elimhlophe nke! Olesivalo esimhlophe, njalo ubhalwe Micaela, ngamabala ayisibhakabhaka.

Ibhokisi lamaphilisi okuthiwa yibeacoctin lilombala omhliphe omnengi kanye lombala obomvu libeselibhalwa ngamabala amakhulu ukuze kubonakale ibizo lamaphilisi njalo kutshengiswe igama lebizo lekampani eyiyo eyenza lawo maphilisi okuthiwa yiMEYER.

Icream ngumuthi oyelapha izinhlungu eziyabe zisezihlalweni, iyaqeda ukuluma, ukuvuvuka lamaqhubu ayabe engabe ephuma ezihlalweni zomuntu

Yiphepha eliyisiliva elomuthi okuthiwa yiVensia lowu muthi uncedisa ukukhipha amabala amnyama asemzimbeni ngaphandle ubhalwe ngamabala ayi pheplu amakhulu ukuze lanxa ukhatshana lingakulahlekeli.

Umuthi okuthiwa yiLivocid zyme uthengiswa uphakathi kwebhokisi eliluhlaza tshoko elile golide mbijana. Ibhodlela lakhona lalo liluhlaza njalo wona umuthi wakhona umnyama kulesivalo esiluhlaza, uyanceda kakhulu uma ukhwehlela.

Ama Acetaminophen ngamaphilisi owokwehlisa ubuhlungu obuyabe busemzimbeni lanxa umuntu ehlangane lomkhuhlane wokukhwehlela

,kwehlela kumbe ebulawa yisifuna. Abezempilakahle bakulayela umuthi okuthiwa yiMacosolvan osebhokisini elilebala eliyi orange, leBisolvon lisebhokisini elilebala elilithanga, le Lasolvan osebhokisini elilebala eliyisibhakabhaka. Leyo mithi yomithathu iyanceda kakhulu ukwelapha lo mkhuhlane.

Abalama philisi elimhlophe nke elilephetshana eliyinevi ibizo lamaphilisi libhalwe ngamabala amhlophe amakhulu ukuze lingalahlekeli umuntu oyabe engene evinkilini amaphilisi lazimuthi.

Amaphilisi ancedisa umuntu nxa esezinhlungwini ikakhulu umuntu nxa eqeda kuhlinzwa ngabezempilakahle. Yibo abawathi umuntu awathenge ukuze ayehlise ubuhlungu ayabe ebuzwa.

umuntu angahlaselwa yibuhlungu uyanatha amaphilisi ukuze ayehlise lobo buhlungu inengi lamaphilisi limhlophe njalo libuya livalelwe lise maphakethini ayisiliva ayanceda kakhulu njalo atholakala ezindaweni ezitshiyeneyo

Ezinye ezilemithi asetshenziswa ngabezempilakahle ngapande kwalezo zigujane kulamaphetshana etshengisela ibizo laleyomithi, amapetshana laya ahlukaniswa ngombala ohlukeneyo ukutshengisa umuthi oyabe ukhona sigujana sinye ngasinye.

Abezempilakahle bathi amaphilisi okuthiwa yi"chlorphernamine" ancedisa umuntu nxa ethimula kumbe elunywa emkhaleni. Amaphilisi lawa athengiswa esebhokisini elimhlotshana elile bala elibomvu. Phakathi kwalelo bhokisi kulamaphilisi alikhulu.

Kade batsho ukuthi umuntu angadla ukudla okungahambelani lomzimba wajhe uyanatha amaphilisi athiwa yiZista..Abesebhokisini. lbhokisi lilamaphilisi alikhulu. Ibhokisi elincane, liyabe lilamaphilisi alitshumi,

Amaphilisi okuthiwa yiAciclovir. Amaphilisi angaphakathi angamatshumi amathathu, njalo kubhaliwe ukuthi nxa ibhokisi keli livuliwe, kakumelanga ulithathe. Ngakho kumele ubelesiqiniseko sokuthi ibhokisi leli nxa uliqhutshelwa livaliwe.

paxlovid Iyiphiliso elelapha Umkhuhlane okuthiwa Yi COVID 19 Lona lincedisa ukuthi ungazwa buhlungu olunye njaloNjalo lenza ukuthi umuntu angabulawa ngumkhuhlane wonalowu Okunye njalo lincedisa ukuthi angathathi isikhathi eside ehlaselwe yilowo mkhuhlane liyiphilisi elinceda kakhulu

Okuhlala khona amaphilisi. Abezempilakahle basebenzisa lokhu ukuze babone ukuthi isilinganiso abasifaka phakathi siyafanana lamaphilisi lawo njalo siyiso esifunakalayo yini ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Sitholakala phakathi kwebhokisi elimhlophe njalo sibhalwe ngamabala ayi "navy".

Amaphilisi okuthiwa yi"Sertaline" athengiswa ephakathi kwebhokisi elimhlophe elilombala elifana elifana lesikhumba somuntu. Amaphilisi lawa ayanceda kakhulu udokotela njalo abuya esemaphakethini ayisiliva amanengi kakhulu.

Igabha lamaphilisi elilombala ofana lamanzi lilesivalo esiyi siliva lile phetshana elibhalwe ibizo lamaphilisi njalo libhalwe ngombala oyisibhakabhaka.

Kulomkhuhlane wesifuba, ingakho abemtholampilo badingisisa bathola ukuthi ukuze ungahlaselwa yiwo kumbe nxa kuyikuthi uphile kanye lomkhuhlane lo usebenzise okuthiwa yi inhailer ngesikhiwa.

Abezempilakahle sebadingidisa bathola ukuthi umuntu nxa ephelwa ligazi phakathi komzimba sengathola amaphilisi okungezelela lelo gazi eliyabe seliphela emzimbeni.

Emakilinika kulabodokotela abalomusa lothando. Abahlala belindile ukulalela labo abayabe bezizwa belohlupho. Abayesaba ukuthi bangalutshela omunye umuntu oseduzane labo. Kulamagumbi abo, elingena, lihlale phakathi lodokotela. Elihlala phansi lodokotela, lixoxisane. Lize liphume lempumela, yalolohlupho oyabe uhlangana lalo.

Ungaze ubelobunzima obunganani yazi ukuthi awuwedwa abezempilakahle bayakhona ukukuncedisa nxa ulohlupho oyabe uyesaba ukuthi ulutshele omunye umuntu uyavakatshela kibo ukuze bekuncedise njalo bakuyamukela ngothando langomusa

inqondo yisitho somzimba esiqakathekileyo abazempilakahle beyefundisa abantu ngouqakatheka kokuziphatha kuhle emzimbeni lokucabangisisi kakhulu njalo lapha ezibhedlela kulabo dokotela abanga qoqisna lawe ma ungazizwa ulohlupho sungahamba uyekhulumisana labo ukuze inqondo yakho ihlale ikhululekile

Ibhakane elikhankasa ngokuhlolwa kwabantwana. Abantwana bayabe behlolwa kusukisela kunyanga kaMabasa mhla zilitshumi lasithupha kuze kuyefika kuNkwenkwezi mhla zintathu .

Abantwana besikolo semfundo yebanga eliphansi besidla ukudla ngemva kwezifundo zabo. Bagqoke impahla zabo zokufunda izikipa ezilombala oyisibhakabhaka lezigqoko lamabhlugwe alombala alithuli.

Abantwana bezikolo zebanga eliphansi bevakatshele esibhedlela begqoke izikipa ezilombala omhlophe lamabhulugwe leziketi eziyi navy lapho bayabe bencedisa behlolwa imikhuhlane engabe ingabahlasela labagulayo bayathola amaphilisi lemithi

Abakhangela ngabantwana abasakhulayo, bakhangela ngokukhula kwabantwana okutshiyeneyo. Batshengisa uthando kulaba bantwana ngoba bayabanika izinto bayabe bezidinga njalo bayancedisa omama abasakhulayo ngokukhulisa labo bantwana.

Abancinyane abazalwa emhlabeni isikhathi sabo singakafiki bayafakwa phakathi kwegilasi ukwenzela ukuthi bethole ukwelatshwa njalo bekhangelisiswe ngabezempilakahle ukwenzela ukuthi bebancedise lapha abayabe belohlupho khona baze baphume phakathi kkwalelobhokisi sebelungile.

Osakhulayo ujabulele umntwana omncinyane. Lowomntwana uhlalahlala avakatshele abezempilakahle ukwenzela ukuthi bamhlole ukuthi ukhula ngendlela eqondileyo njalo izidingo zakhe zonke azidingayo uzithola yakhe eqondileyo.

Udokotela okhangela ngabantwana abancane egqoke izigqoko zakhe imitshina ethile lapho umntwana uyabe elele embhedeni wakhe omcinyane lapho ayabe emkhangela ukuthi ukhula ngendlela eqondileyo.

Abantwana abancinyane. Basemdlalweni wabo, wokudlala. Bedlalela etshanini. Bekhwela entabeni. Bagqoke impahla ezitshiyeneyo, njalo bakhanya bejabule. Bethakazelela umdlalo wabo.. Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bathole ukudlala, ukuze bethole ukukholisa, njalo bekhule bengabantwana abajabulileyo.

kuthwa yi Bienfait ikhangela ngokuncedisa abantwana abagogekileyo iyancedisa labo abayabe esikolo iphinde ibanike ukudla lempahla kulabo bantwana abayabe beswele izindawo zokuhlala iyabadingela izindawo zokuhlala

Ibhayibhili liyatsho ukuthi vumelani abantwana beze kimi litshengisa ukuqakatheka kwabantwana, abezempilakhle bayaxwayisa kakhulu ukuthi omama abasakhulayo ukuthi bephathe kuhle abantwana abasakhulayo, bebanike imfanelo eziqakathekileyo ukuze bakhule ngendlela eqondileyo

Neonatology conference kwakungumhlangano ofundisa ngabantwana abancane abasanda kuzalwa ababegula kakhulu labazalwa isikhathi singakafiki emhlabeni.

Umntwana omncane ogqoke isikipa esilombala wesibhakabhaka efakwe iplasta enyaweni khanya elimele izinyawo bafake imota encane eceleni kwakhe.

Abantu emkhankasweni akula sidingo sokuthi bephume ngaphandle nsuku zonke ngelinye lamalanga bayahamba befaka amaphetshana benamathisela ayabe elemifanekiso etshiyeneyo njalo ebhalwe ngamabala amakhulu ukuze uzulu enelise ukuzibalela.

Odokotela abezempilakahle abakhangela ngokukhula lokuzalwa komntwana laba yibo abancedisa omama abathola abantwana ngolwazi lokubeletha umntwana kusukisela esasemncane aze ayefika ebudaleni.

Imikhankaso efundisa abantwana mayelana ngodlame labantwana abagogekileyo abantu bayancedisa ukuze bethole ulwazi ngokuthi baphatha njani abantwana abagogekileyo labantwana jikelele emhlabeni wonke

Abancane baludubo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kuqakathekile ukuthi sibanakekele. Sikhangelisise ukuthi kakulanto ebahluphayo. ekukhuuleni uwabo. Bathole ukudla, bathole ukunakekelwa kakhulu, ngezempilakahke.

Ongela lwazi ngokuzithwala kanye lokukhuliswa umntwana ulelungelo lokuyafika kwabezempilakahke ezibhedlela kumbe emakilinika ukuyafundisa ulwazi ngokugcina lowo mtwana lokuthi udlani njalo umphatha njani.

Abezempilakahle bancedisa omama abasakhulayo ngolwazi lokukhulisa abantwana abanciyane baze babengabantu abadala bayakutshela okumele ukwenze lokungamelanga ukwenze ukuze umntwana akhule ngendlela efaneleyo

Abantwana abancane bedlalela emanzini kungela umuntu obakhangeleyo okuzaletha ubungozi ngoba kungela obakhangeleyo nxa bedlalela emanzini

Abezempilakahle nxa besemsebenzini bagqoka impahla zabo zokuzivikela ukuthi bangatholi imikhuhlane etshiyeneyo. Impahla lezi ziyabe zivale inwele, amakhala lemlomo. Ubuso, njalo leplastic eliyabe livable kusukisela entanyeni. Kuze kuyefika enyaweni.

Isigulane zithola igazi esibhedlela lifakwa ngumongikazi, igazi leli lihlala endaweni ehlanzekileyo njalo liyahlolwa lingakafakwa esigulaneni ukwenzela ukuthi lingatholakali lilemkhuhlani.

Okhangela ngokuthengiswa kwamaphilisi lemithi ezibhedlela ,egumbini lakhe lokusebenzela kuyabekugcwele imithi lamaphilisi atshiyeneyo phezulu kwetafula yakhe .Kulelo gumbi amaphilisi lemithi athengiswa ngefasitela.

Ugqoke ibhatshi lakhe lomsebenzi, elilombala omhlophe nke. Usevinkilini elithengisa amaphilisi, lemithi yezigulane. Lapho uyabe encedisa abazothenga ukuthi lawomaphilisi ayabe ebhalwe emaphetshaneni ayabe ebhakwe ngodokotela abathile. Ebancedisa ukuthi bangawasebenzisa njani lawomaphilisi.

Umongikazi ogqoke isikipa esimhlophe , evale amakhala ebhalabhala impumela iyabe ehlangana layo nxa encedisa isigulane esihlezi phambi kwakhe also sivale amakhala lomlomo ukuzivikela emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo

Odokotela begqoke impahla zabo zomsebenzi ezilemibala eyisibhakabhaka egaxe into yakhe yokuhlola inhliziyo isigulane esilele phansi esehlola ebhala emtshineni wakhe lempumela ayabe ehlangana lazo njalo lokhu kumncedisa ukuthi angancedisa kanjani leso sigulani

Bayelapha isigulane esibulawa ngamehlo basebenzisa imitshina yabo emikhulu ekhangela ngaphakathi kwelihlo ukuze babone okuyikho okuhlupha isigulane bakwazi ukukuhlinza bakukhuphe sisale sisila.

I World Health Organisation yinhlanganiso enkulu ekhangela ngokwezempilakahle zelizwe lonke jikelele. Ifundisa amazwe ngokuzivikela emikhuhlaneni wonke ehlangana layo njalo iphinde ibancedise nxa kungaba lomkhuhlane ohlasela amazwe atshiyeneyo wonke jikelele.

Udokotela uhlala egqoke ibhatshi lakhe lomsebenzi elimhlophe nke njalo ungangena egumbini lakhe uthola kulengwalo ezitshiyeneyo lapho abhala khona impumela ayabe ezithola ngemva kokuhlolisisa izigulane zakhe.

Udokotela ugqoka ibhatshi elimhlophe nke, uyasebenzisa izincediso kumbe izandla zakhe ukudingisisa imikhuhlane eyabe ihlasela iziguli zakhe njalo ulegumbi lakhe asebenzela ukuze izigulane zakhe zithole ukukhululeka nxa zikhuluma laye

Odokotela abasebenzela emagumbini okuthiwa ngamaLab, Bahlala betaditsha ngemikhuhlane abahlangana layo. Basebenza ukuhlala behlolisisa ngezinto eziyabe zihlangene lamadokotela ababonana lezigulane. Basebenzisa imutshina yabo yokukhangelisisa ngezinto. Loba into ikhatshana kangakanani, leyomitshina iyabancedisa ukuze bathole impumela. Abayabe beyidinga.

Obona ngabomama abazithweleyo ebambe umtshina oyiwo okhangela ngaphakathi kwesisu salowo mama oyabe ekhulelwe uyabe emchasisela ukuthi umntwana ukhula ngendlela eqinileyo njalo kulowo mtshina kuyabhala ukuthi umntwana uselenyanga ezingaki.

Udokotela wamazinyo, ulegumbi lakhe lokusebenzela. Kulesitulo esikhulu esilombala oluhlaza lapho okuhlala khona isigulani. Phezulu kulesibane esikhangelisisa umlomo wesigulani ukuze udokotela abone ukuthi amazinyo esigulani ahlaselwe yiwuphi umkhuhlane.

Isotsha libonakala ngokugqoka izigqoko zabo ezilembala eluhlaza lemnyama liphinde libe ngudokotela ngoba lithontisela umntwana .Lapha kulomkhuhlane omemethekayo Ngakho bayathunyelwa lawo masotsha behamba bebhoda ngezindawo ngendawo ukuze bethontisele labo bantwana abancinyane .

Indlela ibuzwa kwabaphambili nxa unga Kwazi ulutho uyabuza ngakho omama lapha bayafundiswa ngalokhu abahlangana lakho lokhu kubanikeza isikhathi sokuthi bazabuzwa bephinde bephendule ngumbalisi lo kulokhu abayabe belohlupho lakho njalo bengakuzwisisi ngempilo yabo

Abazempilakahle abakhangela ngezitho zomzimba zamazinyo kuqakathekile ukuthi sithole imfundiso mayelana ngokuphatha amazinyo ukuze engakhutshwa.

Kuthengiswa imithi lamaphilisi ezigulane. Kusetshenziswa amakhabothi amhlophe nke. Amaphilisi ayalayiniswa ephakathi kwebhokisi lawo njalo afakwa ngendlela ebonakalayo ukuthi umuntu loba ekhatshana uyabona ukuthi ufuna waphi.

Indawo ethengiselwa imithi yezigulane lamaphilisi, amaphilisi lawa athengisa endaweni emhlophe nke. Amaphilisi ayabe efakwe phakathi kwamabhokisi , afakwa emakhabothini ukuthi abantu benelise ekubala amabizo awo

Indlela eqonda esakhiwo esesibhedlela esithile isakhiwo lesi sipendwe ngombala olithanga njalo uphahla lwawo lubomvu gebhu. Isakhiwo lesi silegedi elikhulu kungen lapho okungena khona izimota labantu abazovakatshela izigulane.

Abezempilakahle ngabantu abahlelekileyo ,njalo emavinkilini abo bafaka amaphilisi lemithi ngendlela eqoqekileyo. Ukwenzela ukuthi indawo zabo kumbe emakhabethini abo kube zindawo ezibukekayo njalo ezihlanzekileyo ,njalo ezilokuqoqeka.

Imithi lamaphilizi ezigulane kulamakhabothi amhlophe nke ayabe engawe gilas lapho akungenywa kuleli vingile kuthengisa umuntu eme ifastela eliyabe lilombala oluhlaza olensimbi eziluhlaza tshoko.

Amaphilisi asemabhokisini ayehlukeneyo, asekhabothini elokuthengisela, evinkilini lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi. Amaphilisi la ayabe eqoqiwe ngendlela ebukekayo ukwenzela ukuthi amabizo ekhangeleke njalo ebonakale eseduzane.

Ama esomeprazole athengiswa Esebhokisini elimhlophe nke ngaphandle kulechatha eliluhlaza tshoko sokusoba lakuthiwa ngama pantaprazole athengiswa ephakathi kwebhokisi elimhlophe elilebala elibomvu

Izakhiwo zempilakahle amakiliniki lezibhedlela phandle kuyafe kufakwe ibhakane libhaliwe ukuthi umsebenzi abawunika izigulane yi wuphi, njalo kuphinde kubhalwe ukuthi umsebenzi abawunika izigulane yi wuphi ukwenzela ukuthi umuntu ahle azibonele nxa efaka egedini.

Ethengisa imithi yamaphilisi ezigulane ibonakala ngebhakane elithile eliyabe lifakwe ngaphandle elilombala oyisibhakabhaka. Ibizo lefamasi leli liyabe libhalwe ngamabala amakhulu amhlophe nke ukwenzela ukuthi loba ukhatshana uyenelise ukulibona.

Ivenkili elithengisa amaphilisi lomuthi wezigulane. Umnyango phakathi uvulekile kutshaya umoya ukwenzela ukuthi amaphilisi ahlale endaweni ekhulelekileyo njalo eyabe ihlanzekile.

Emavinkilini athengiswa imithi lamaphilisi ezigulani. Amaphilisi athengiswa asemabhokisini atshiyetshiyeneyo. Athengiswa ephakathi kwekhabothi eliyabe limhlophe nke njalo kulalapho agcinwa ayegilasini okumele uthole incwadi kadokotela ukuze uwathenge.

Abezempilakahle baxwayisa ukuthi uzulu ahlale endaweni ehlanzekileyo lamaphilisi kanye lemithi yabo ihlala emakhabothini alombala omhlophe nke njalo uhlala uphakathi kwamabhokisi ukuze angagcwali yonke indawo

Emavinkilini lapho okuthengiswa khona amapilisi lemithi, odokotela labomongikazi bahlalisa amabhokisi amapilisi ekhangele emnyango lapho okungena khona abantu ukuze bebone lawo mapilisi njalo benelise ukubala okuyabe kubhaliwe.

Bengavela esibhedlela bahamba besiyathenga imithi emavinkilini athengisa amaphilisi kanye lemithi abayabe beyibhalelwe ngomongikazi kumbe odokotela ezabizabanceda ukwelapha lowo mkhuhlane ongabubahlasele

Amavinkili athengisa amaphilisi lemithi aqakathekile ukuthi ahlale evaliwe ukuze kungathathwa kuyethengiswa ngokungekho emthethweni ngakho kumele kuhlale kuvaliwe kuvikelekile ukuze imithi le inhathathwa ngabantu abangafanelanga njalo abangela lwazi layo.

Amaphilisi lemithi yizikhali eziphiwa ngabezempilakahle ukuthi njengoba ungasekho esibhedlela kumbe ekilinika uyazincedisa usendlini ngakho bayakulayela ukuthi uhambe emavinkilini atshiyatshiyeneyo ukuze uthole amaphilisi laleyomithi

Amavingili athengisa imithi lamaphilisi ahlanyelwe indawo ezitshiyeneyo jikelele lapho uyathola uncedo nxa ulohlupho ungazwisisi ngalokho oyabe ubhalelwe ngudokotela kumbe umongikazi

Ezempilakahle esinjengekilinika kumbe isibhedlela sibonakala ngebhakane elikhulu elimhlophe eliyabe libhalwe ngamabala amakhulu aluhlaza, ukuze loba ukhatshana singakulahlekeli.

Abempilakahle babhala ngamabala amakhulu atshengisa izindawo zabo zokusebenzela ezinjengamakilinika kanye lezibhedlela phandle kwesakhiwo kulephetshana elimhlophe elibhalwe ibizo lesibhedlela ngamabala aluhlaza

kuthengiswa amaphilisi lemithi yezigulane yindawo eqoqekileyo njalo kulamanye amaphilisi athengiswa ehlala ekhabothini elkilesivalo esikhiywayo lawo maphilisi uwathengiselwa nxa uphiwe incwadi ka dokotela

Ezempilakahle ezinjengamavingili athengisa amaphilisi lemithi yezigulane ziba lamabhakane ngaphandle. Kulawo mabhakane kubhalwa konke okungabe kuncedisa isigulane lala konke okungabe kutholakala kuleyo vingili.

Amaphilisi ayancedisa ukwehlisa inhlungu eziyabe zikuhlasele emzimbeni kulemihlobo yamaphilisi atshiyeneyo afana lama brufen lama trialgic ancedisa ukwehlisa ubuhlungu oyabe bukuhlasele emzimbeni.

Isakhiwo sevikili lamaphilisi lemithi okuthiwa Yi astrida sibhalwe ngamabala amakhulu alembala oluhlaza tshoko silomnyango omkhulu omhlophe oyenziwe nge gilasi

Ukuvakatshela odokotela kumbe esibhedlela bayakuchasisela ngendawo omele uyethenga khona amaphilisi kumbe umuthi abayabe bewubhalele wona ukuze uyelaphe lowo mkhuhlane indawo yakhona ngeyabekwa ngabezempilakahle ukuthi uyethola lezo zinto.

Abezempilakahle benza imikhankaso. Behlanganisa abantu endaweni enye. Bebafundisa ngokuqakatheka kokuphatha kuhle imizimba yabo. Bayafundiswa ukudla okumele bekudle. Lokunatha amanzi, njalo nxa behlangene, bayagijima, beyeqa, kumbe bezivoxavoxa. Besenza imidlalo etshiyeneyo.

Owezempila kahle egqoke isikipa esimhlophe esemkhankasweni othile efundisa abantu ngomkhuhlane othile. Kuleyo mkhankaso abantu bayathola i thuba lokubuzisisa ngaleyo mkhuhlane njalo bethole ukuncediswa okupheleleyo ukuze babe lolwazi oluthile.

Abempilakahle benza imikhankaso ukuchasisela abantu ngemikhuhlane eyabe ivukile. Ngaleyomikhankaso inceda ukuba nxa abantu belemibuzo etshiyetshiyeneyo mayelana lemikhuhlane etshiyeneyo. Bayabachasisela ukuze bazwisise.

ngabezimpilakahle bame bexoxisanana ngalokhu abayake bekubuze ngabazempilakahle lapha bayathola ukuncediswa njalo bathola ulwazi ngemikhuhlane ethile abahlangana layo lendlela zokuzivikela ukuthi ungatholi leyo mkhuhlane

Abezempilakahle bayazinikeza isikhathi sokuphuma ngaphandle kwezibhedlela besiyafundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo. Kuleyo mikhankaso bayazinikeza isikhathi sokuthi behlole abantu bonke jikelele ukuthi bengabe bengahlaselwangwa yilowo mkhuhlane.

Abezempilakahle basetendeni lapho bekhankasa ngomkhuhlane othile oyabe uvukile. Bayabe bethwele imitshina yabo njalo babuya begqoke impahla zabo zokusebenza bevale imlomo lamakhala . Abantu baayabe bencediswa behlolwa ukuthi bengabe bewutholile lowo mkhuhlane besebe layelwa ukuthi bangelatshwa njani.

Abezempilakahle bahamba bekhankasa ezindaweni ezitshiyeneyo behamba ngezigaba ezitshiyeneyo .Bayakhankasa ezindaweni eziyehlulekileyo kumbe bedinge izindawo ezingamagumbi ukuze beyenze leyo mhlangano yabo ukuncedisa uzulu wonke jikelele .

Abezempilakahle basemkhankasweni owokuchasisa ngemitshina abayisebenzisayo nxa beyelapha imikhuhlane etshiyeneyo, lapha babuya lemitshina leyi ukuze bachasisele uzulu wonke jikelele ngokusetshenziswa kwaleyo mitshina.

Abezempilakahle bazinika ithuba lokuthi behambe befundisa abantu ngokuqakatheka kwamanzi njalo ngokusebenzisa lawo manzi ngendlela ebalulekileyo ukwenzela ukuthi angapheli njalo ahlale ekhona ngaso sonke isikhathi

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle iqakathekile ngoba ifundisa abantu abanengi ngemikhuhlane engabe ihlasela abantu njalo labantu bayaphiwa ithuba lokuthi bebuze mayelana lalowo mkhuhlane abafundisa ngawo njalo lokuthi bengazivikela njani .

Into eyenziwa ngabezempilakahle iyanceda kakhulu uzulu wonke ngoba odokotela labomongikazi bazinika isikhathi sokuthi bancedise labo abayabe bengazwisisi ngemikhuhlane etshiyeneyo lokwelatshwa kwayo.

Abezempilakahle bayathola isikhathi sokuphuma ngaphandle komsebenzi bayeyenza imikankaso yokuchasisela abantu bonke jikelele imikhuhlane abahlangana layo njalo lokuthi bengazivikela njani nxa bengawuthola lowo mkhuhlane. Bayathatha lemibuzo nxa abanye bengazwisisi. Lokhu kubanika isikhathi sokuchasisa kabanzi.

Abezempilakahle benza imikhankaso ukuze abantu bahlale bevikelekile emkhuhlaneni etshiyeneyo. Isibonelo somkhankaso ngesithi, Car free day'. Lo ngumkhankaso wokuthi abantu batshiye izimota behambe ngenyawo ukuze belule lezonyawo kumbe bethole ukuzivoxavoxa.

Abezempilakahle bayaba lezivakatshi ezitshiyeneyo ezivakatshela lapho abasebenzela khona. Ezibhedlela kumbe emakilinika. Lapho bayachasisa ngendawana abasebenzela kizo, kanye lemikhuhlane abayisebenzisa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Bayenza imikhankaso etshiyeneyo ngakho kulamakhampani abahlanganela lawo ukuze leyo imikhankaso ibe yimpumela. Abantu abatshiyeneyo bayabuya bekhuluma kuleyo mikhankaso bekhuluma ngezinto ezitshiyeneyo.

Abasakhulayo kuqakathekile ukuthi bevekelwe emkhuhlaneni etshiyeneyo jikelele. Ngakho abezempilakahle bayafundisa abantu bangaphandle ngemikhuhlane abahlangana layo njengomkhuhlane woqhuqho. Abantwana bayahle bavikelwe besakhula ukuze bangahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho.

Abezempilakahle nxa kungabe sekulomkhuhlane ingabe usuhlasele abantu jikelele bayaphuma bayenze imkhankaso bayayakhela izakhiwo abangazisebenzisa ukuze abantu bezofundiswa ngomkhuhlane ongabe usuhlaselele jikelele. Bayaphuma ngaphandle kwezibhedlela besiyasebenzela ngaphandle kwamawofisi abo.

Abantwana besigaba esithile behleli ndawonye besidla ukudla kufakwe emahlamvini. Njalo emaceleni kwabo kulama gilasi alamanzi. Okutshengisa ukuqakatheka kokudla kanye lamanzi ezimpilweni zabo.

Umongikazi egqoke impahla zakhe zomsebenzii , ezilombala obomvu. Echasisela omama abathathu, abagqoke izikipa ezimhlophe nke! Ngokusebenziswa ngomama ukuzivikela ukuthi bangazithwali.

Abantwana bangathomba kumele basebenzise izikhali ukuze benelise ukuphila kanye labanye. Bayasebenzisa utshinda kumbe okuthiwa ngamapads. Lokhu nxa kungatholakali bayathengelwa ngabezempilakahle. Ukuze benelise ukuya esikolweni, kumbe ezindaweni ezitshiyeneyo.

Abezempilakahle bathi isikhali lesi ngesokuhlola ukuthi umuntu uyabe esekhulelwe noma cha. Siyabe silombala omhlophe njalo nva silamalayini siyabe sitshengisa ukuthi umuntu usekhulelwe.

Abezempilakahle bayancedisa kakhulu omama abasakhulayo ukuthi bengatholi izingane ngenyakenye bayabahlaba amajekiseni ukuze bazivikele kulokhu njalo bayabachasisela ngaleyo jekiseni njalo lokuthi isebenza njani emzimbeni.

Ipreg omega plus ngamaphilisi asetshenziswa ngomama abakhulileyo. Abuya elemibala etshiyeneyo okutshengisa ukuthi alemisebenzi etshiyeneyo. Eminye yaleyombala iyabe ilithanga eminye yaleyombala ilithanga elingathi lihlanganiswe lamanzi .

Ukufundiswa ngokuthomba kuqakathekile kubomama lakumantombazana, ngoba kuncedisa labo abayabe bengafundiswanga. Labangelalwazi, lalabo abayabe bengalanhloni. Ukwenza abantu baziphathe kuhle, njalo bancediseke labo, abayabe beswele igolide lesiliva. Sebengakusebenzisa nxa bethunga.

Abafana lamankazana sebabalinganisa ukuthi labafana labo bayathola imfundo lamankazana lawo athole imfundo. Ngakho amankazana ayancedisa ukuthi ngesikhathi sebethombile bathole ulwazi lokuthi izincediso abazisebenzisayo nxa bethombile labo abaswela kakhulu isimo somnotho.

Ukuba lesisu kuyinto enhle kakhulu ngakho kuqakathekile ukuthi nxa ususibambile leso sisu uyevakatshela odokotela abayibo abazokuhlola kusukela inyanga yakuqala uze uyebeletha umntanakho.

Abezempilakahle bayazinikeza ithuba lokuthi benze imikhankaso ngalokho abahlangana lakho ngemikhuhlane kanye lokuphila kwabantu abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele abantu laba babanikeza ithuba lokuthi bebuze laphoabayabe bengazwisisi khona njalo bethole ukuncediswa okupheleleyo.

amaphilisi anathwa yizigulane athengiswa esemaphakethini atshiyeneyo ukuze ahlukaniseke njalo alemibala etshiyeneyo kulamaphilisi amhlophe kulamaphilisi aligolide kulaphili alithanga kulamaphilisi abomvu

Esisetshenziswa ngabezempilakahle ukususa isigulane esisusa endaweni ethile esisa kwenye ethile syabe singese nsimbi njalo syabe silamabala ayabe elithanga kubalamabhanti okubophela isigulane ukuze singawi uma sebesiphakamisa.

Ezivocavoca, ugqoka izigqoko ezilandela umzimba ukuze ayenelise ukugijima ekhululekile. Njalo kuqakathekile ukuphatha ithawulo ukwenzela ukuthi ube uyesula lapho uginqa. Amanzi kawaswelakali lapho ukwenzela ukuthi umuntu abelamandla okudlala.

Izinto ezisetshenziswa ngabadlali bemidlalo ezithile okumele umuntu ahlale elazo kulamagilavisi, okuvala izandla amabhanditshi ayabe emancinyane lokunye amele akufake emakhaleni kumbe ezindlebeni.

Udokotela nxa ehamba endaweni ezitshiyetshiyeneyo uhamba elezikhali zakhe. Okuqakathekileyo kuyabe kuligabha liyabe lilombala oluhlaza, phakathi kwalelogabha kuyabe kulamafutha, amaphilisi, izigelo, ama bandage lokunye akusebenzisayo ukulapha izigulane.

Umbheda wensimbi osetshenziswa ngabezempilakahle ukuthwala isigulane ngumbheda olula oyabe ungela maviri lokhu bakuyenzela ukuthi benelise ukuthwala isigulane ngendlela eqondileyo njalo ukwenzela ukuthi isigulane singahambi silimala

Udokotela obona ngabadlali, ehlola omunye umntwana ukuthi ulungile yini ukudlala imidlalo eyenziwa ezikolweni. Uyabe ehlola ukuthi kalamkhuhlane, njalo iminyaka yakhe iyavuma yini ukuthi angadlala lowomdlalo.

Sibona umdlali othile ezelula umzimba egumbini labo lokwelula imizimba. Uyabe encediswa ngumbalisi wakhe oyabe emchasisela ukuthi lokho kulungile loba hatshi. Uyabe ebona ukuthi wenza ngendlela eqondileyo ukuze elungiselele umdlalo oyabe usiza.

Udokotela nxa ephuma esibhedlela kumbe ekilinika uhamba ethwele ibhokisi elilejekiseni, imithi lamaphilisi lokunye okuqakathekileyo ukwenzela ukuthi nxa engahlangana lomuntu ogulayo angaphangisa amncedise ngawo uyabe ethwele izincediso zakhe phakathi kwalelo bhokisi.

u dokotela ulegumbi lakhe lokuhlola izigulane kulesitulo esikhulu lapho ahlola khona izigulane njalo kube lomtshina wakhe lapho azabhala okuyabe kuhlasele leso sigulane lamashelufu agcina khona incwadi zezigulane

Imidlalo efana lokugijima nxa besencintiswaneni wabo kulabezempilakahle abayabe belindele ukuthi bengabona umdali engathi uselimala kumbe useyehluleka ukuthi aqhubeke emdlalweni bayagijima bencedise bemhlolisise ukuthi angabe elaluphi uhlupho emzimbeni.

Udokotela obona ngabadlali abadlala imidlalo etshiyeneyo echasisela omunye wabo ngokusebenzisa kahle isikhali sokwelula umzimba. Uyabe emncedisa ebona ukuthi usisebenzisa ngedlela eqondileyo njalo kazilimazi.

Umtshina ophiwa ngabazempilakahle unxa ulohlupho kumbe ungabalengozi ulimale inyawo ungasayenelisi ukuhamba. Bayakuthengela lowomtshina owo olenyawo ezilula ozakwenza ukuthi usuke endaweni uhambe endaweni ezitshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu azivoxa voxe ukuze umzimba ungangenwa yimikhuhlane, ngakho nxa uzivoxa voxa kumele unathe amanzi ukuze uhlale ulomzimba njalo ungahlaselwa yimikhuhlane.

Ngokuthola ulwazi lwemfundo yaphezulu eunivesithi odokotela babuya lomtshina okuhlola umzimba wakho lengaphakathi ezasitshela ukuthi uhlupho ohlangane lalo yiluphi njalo yikuphi umkhuhlane oyabe ukuhlasele

Udokotela esegumbini lakhe lokusebenzela kulemtshina ayisebenzisayo nxa ekhuluma, ekhuluma lomunye wezempilakahle emtshineni lowo. Lowo mtshina uyancedisa ukuxoxisana lomuntu oyabe esendaweni ekhatshana.

Iingenovis health lolu luhlelo lwabezempilakahle abafundisa ngezinhlupho abahlangana lazo jikelele emsebenzini yabo etshiyeneyo. Bayenza imikhankaso lemihlangano ngeminyaka ngeminyaka ukuncedisa abezempilakahle ukuze bathole ulwazi ngalokhu abasebenza ngakho.

... egqoke izigqoko zakhe, evale amakhala lomlomo, efake isigaxo sake asisebenzisa ukuhlola izigulane. Phambili kulomtshina yalezinsuku, ikhompuyutha lengwalo lapho abhala khona impumela yezigulane.

Lezi yizikhali sesigulane azisebenzisq uma ekhatshana labodokotela kuyabe kungela sidingo sokuthi ahlale evakatshele odokotela ngansuku zonke ngakho bayamupha imitshina etshiyeneyo ukuze abezihlola engekhaya

Udokotela egumbini labo elelokufundela bayabe begqoke izigqoko zabo njalo basebenzisa odoli ukuze benze izibonelo bengakayelaphi isigulane esithile kumbe bengaka sihlinzi lokhu kuqakathekile ngoba uzathi umuntu esehlinza isigulane ahlinze ngendlela eqondileyo.

Abezempilakahle sebelemitshina abayilayela izigulane nxa bekhatshana labodokotela kulomtshina ohlola inhliziyo uyachasisa ngokutshaya kwenhliziyo ukuthi itshaya ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela engasiyo

Siyadliwa sinjalo. Silemibala eminengi. Amanye ayabaluhlaza. Amanye abemnyama. AbeLungu bayathatha lesisihlahla, bepheka ngaso, besenza ngaso ijamu.

Isihlahla esithiwa ngumhlafutho siyanceda kakhulu. Impande kanye lamahlamvu kuyasetshenziswa ukwenza imithi etshiyeneyo. Ugogo wami wangitshela wathi amahlamvu ayathathwa acholwe usinde ngawo endlini nxa uswele imithi yakulezi insuku.

Ngesikhathi sehlobo sikholisa isilimo esimnandi esithiwa yimfe, leso asiphekwa sidliwa sinjengokuba, siletshukela emnandi kakhulu njalo inhlanyelo yayo itholakala emakhanda ayo ngobunengi, iyachaywa I uze ihlanyelwe.

Leyi yimithi yesintu eqakathekileyo kungakho sibuze abaphambili abakhulileyo mayelana lemithi yesintu eyelapha izifo ezitshiyeneyo ukuze ulwazi lolu lungasilahlekeli.

Ugagu isihlahla esinameva amakhulu njalo esiwomayo sisebenze kakhulu nxa abantu bebasa umlilo, njalo isihlahla esidliwa zinkomo.

Kudala abadali bathi babesebenzisa amaluba, izihlahla ezithile, inhlanye ethile lokhu kwakubanceda kakhulu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Babethatha ingiga lomgigo bachole leyo mithi ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ababehlangana lazo

Imithi le yeForever Focus. yenziwe ngemithi yesintu, njalo ayancedisa kakhulu nxa umuntu efuna ukuwanathela ukuthi angahlali ecabangisisi kakhulu. Lawamaphilisi athengiswa ephakathi kwegabha ,elimhlophe nke, njalo lilamaphilisi amhlophe. Libhalwe ngamabala abomvu amancinyane.

Kudala kungakabi lezibhedlela lamakilinika, abantu babezelapha ngemithi yesintu. Babesebenzisa amahlamvu, amaluba, lezihlahla ezitshiyeneyo ezinjengamaganu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla ezisetshenziswa ukuwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, ezazisethenziswa ngabantu endulo, labalolwazi bakathesi basebenzisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

IForever ilemithi yesintu eyithengisayo, njalo leyomithi ithengiswa iphakathi kwamabhodlela atshiyeneyo. lForever Aloe Berry Nectar, thengiswa iphakathi kwegabha elimhlophe nke! Lilesivalo esibomvu, njalo sibhalwe ngamabala abomvu. Iyanceda kakhulu leyomithi.

Imithi yesintu ibonakala ngokuhlala emagabheni afanayo. Abadala bathi babedobha amagabha awedobi lawe jemu bechola befaka leyomithi. Njalo imbodlela bayisebenzisa befaka lokhu okuyabe kungamanzi.

Indlela ibuzwa kwabaphambili, ogogo bethu babesebenzisa imithi yesintu beyelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Imkhuhlane etshiyeneyo yayelatshwa ngemithi efana lebilebile osinamoni lamafutha begiga behlanganise bethola umuthi owawuyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Le yimithi yesintu eyayisetshenziswa kudala kuqakathekile ukufundiswa ngayo eyayisetshenziswa ukuze iyelaphe imikhuhlane etshiye tshiyeneyo

Iluba elilombala olithanga elikhangayo emehlweni, amahlamvu alobucici angathi abanzi njalo ugatshana lwalo lulombala ofana lesikhumba.

Lesi yisilimo esinceda kakhulu nxa umuntu ephethwe yisisu kumbe ekhwehlela. Uyasifaka phakathi kwamanzi atshisayo ubusunatha lawo manzi. Uyakwelapha kakhulu. Abanye banjalo bayasidla singaphekwanga ngoba bethi siyanceda kakhulu.

Isithelo esinceda kakhulu. Isithelo sakhona sibabomvu gebhu njalo siba lentanga phakathi. Abanye bathatha leso sithelo besichole sibe yimphuphu bafake ezilondeni, abanye bayakholisa ukusidla ezitshebeni begijimisa izisu zabo.

Yi ginger njalo sitholakala ngaphansi komhlabathi siyanceda kakhulu nxa umuntu ezizwa ekhwehlela. Abadala bathi nxa ungahlala usidla emzimbeni siyakwenza uhlale umzimba uqinile njalo uvikelekile emkhuhlaneni ethile.

Lesi yisihlahla sevimbili. Ugogo wangichasisela ukuthi nxa ufuna ukukhuluma labaphansi uzithola usulohlupho uyathatha leyompuphu uyefafaza ngaphansi kwaso ucela ukuthi abadala ngabe bayakukhanyisela lapho osulohlupho khona bakuncedise bakuvulele lapho osulahleka khona.

lezi silimo sinceda kakhulu umuntu nxa elohlupho lokugaya ukudla ngaphathi kwakhe njalo siyatholakala kalula ngoba uyenelisa ukuthi usilime engadini yakho

Bathi kudala kwakungelazakhiwo ezinjengamakiliniki kumbe izibhedlela. Omama labantwana babehlangana endaweni ethile lapho ababencediswa khona ukwelatshwa kwabantwana kumbe kwabomama kuncediswa ngalabo ababelolwazi.